Ngomongikazi laba kunye labomama labantwana. Kuhlolwa abantwana imikhuhlane etshiyeneyo bahlatshwa amajekiseni abantwana.

Ngujaha okhanya ejabulile kakhulu elesigubhu sakhe esilithanga esikha amanzi ahlanzekileyo ukuba ayenatha kumbe asebenzise

Kulabomongikazi, labodokotela, labantu abagulayo. Abanye bekhanya behlatshwa amajekiseni, ngokugula okutshiyeneyo.

Ngumfanekiso womtwana okhanya ehlatshwa ijekiseni ngudokotela esesibhedlela kunye lomama wakhe.

Odokotela labomongikazi bagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengathathi imikhuhlane nxa beselapha izigulane zabo.

Ngomama abasesibhedlela abahambise abantwana abancane ukuyalatshwa amajekiseni, umongikazi uyabahlaba lapha.

Umongikazi owesifazana ogqoke okokuzivikela ukuthi angathathi imikhuhlane lapho eselapha izigulane zakhe.

Kusemakhaya lapha, ngabezempilakahle abahamba bebhoda bekhangela abantwana abancane bebathontisela imithi yokwelapha imikhuhlane esivelile.

Kusesibhedlela lapha kulowesifazana ohleli phansi kunye lomongikazi emhlaba ijekiseni yokuthi asile kulokhu akugulayo.

Abantwana abancane abanengi kakhulu amantombazana labafana . Kulabomama ababanika amanamunede baphethe amakomitsho.

Kulowesifazana ohleli phansi kunye lodokotela omhlaba ijekiseni lokuvikela umikhuhlane ovelileyo phakathi kwabo.

Kusesibhedlela lapha kulobaba okhonalapha kunye labomongikazi ababili kanye lodokotela oyedwa uhlatshwa ijekiseni

Ngodokotela abane abamileyo, bagqoke ezokuvikela imikhuhlane lapho beselapha izigulane zabo.

Kusesibhedlela lapha kubonakala omama labobaba abazodinga usizo kunye lomongikazi oncedisa ubaba ngokumhlola.

Ngomongikazi labodokotela abathathu. Bagqoke impahla zokuzivikela emkhuhlaneni. Kulabantwana abasemuzileni abalinde ukusizwa.

Kubonakala amadoda amane angaphakathi esibhedlela bagqoke impahla zokubavikela ukuthi bangabambi imikhuhlane.

Kusendaweni okwelatshelwa khona abantu. Kulabomongikazi abahleli phansi kunye labodokotela abamileyo bexoxisana ngemikhuhlane etshiyeneyo

Kubonakala udokotela wesifazana njalo kulabomama abalabantwana abanengi. Kukhanya bahlatshwa amajekiseni.

Ngodokotela abathathu, abagqoke ezokuvikela imikhuhlane lapho beselapha abantu. Ngowesefazana ababili lowesilisa oyedwa.

Ngomongikazi ababili abagqoke impahla zikuzivikela imikhuhlane lapho beselapha abantu esibhedlela, bebonisana ngemitshina.

Ngumama ohleli esihlalweni ophethe umntwana Kanye lowesilisa othwele amabhuku okhanya ethwele okuthile

Ngowesifazana olapha olesigubhu esilithanga ukha amanzi ahlanzekileyo ukuba ayewasebenzisa ngasemakhaya abo.

Ngumfula lowu otholakala lapho esihlala khona kulomama uyawatsha kunye lobaba okhangele intshelelezane yakhe.

Ngabesifazana abakhanya bejabulile, begida, bethokoza esibhedlela. Bezivoxavoxa.

Yindawo lapho okugcinwa khona amanzi njalo alungiswa ukuthi ahlanzeke alungele abantu ukuba bawanathe njalo alusizo.

Kubonakala isakhiwo esihle kakhulu esiphezulu esilombala obomvu phezulu kwaso.

Ngumama kunye lomntwana ongumfana kubonakala lezihlahla eziluhlaza kukhanya ugezisa izandla ukuze zihlale zihlanzekile.

Ngabantwana abafolileyo besemzileni wokunatha amanzi ahlanzekileyo. Njalo alusizo emzimbeni.

Ngowesifazana othwele isigubhu esilithanga ekhanda lakhe esamanzi, kulomntwana ongumfana oseceleni kwakhe.

Kubonakala omongikazi labodokotela abanengi bekhanya bejabulela omkhulu wabo ome ngaphambili ongumlungu.

Yisakhiwo esihle kulabantu abahleli phansi abangomama labobaba abayisitshiya galolunye baphethe amabhuku.

Kusesibhedlela lapho. Kulabomama abanengi abaphethe abantwana kunye lamabhuku okubhalela esibhedlela.

Ngujaha ongaphilanga enqondweni okhanya ehamba lemigwaqo ezula indawo zonke ephethe izinto ezingi .

Kubonakala umuntu ongubaba okhanya ehlukumezekile emoyeni ubotshiwe inyawo zombili . Ubambe ikhanda uyacabanga kakhulu.

Ngomama abanengi abasesibhedlela abathwele abantwana kubonakala udokotela ebafundisa ngezinto ezitshiyeneyo.

Ngumama losane lwakhe ukhanya uthokozolile uyahlekelela kunye losane luthokozile lalo bayathokoza bobabili.

Ibhakane elibonisa abantu ukuba kulesibhedlela endaweni ethile. Libhalwe ngamabala amnyama labomvu.

Ngumtshina osetshenziswa ngabodokotela labomongikazi ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo. Ikakhulu amehlo nxa abantu begula.

Yisakhiwo esikhulu esihle esilezivalo ezilombala oluhlaza kanye lomhlophe.

Kulabomongikazi ababili ngaphakathi kwale indlu labomama ababili abakhanya bezolatshwa.

Yisakhiwo esihle esilombala olithanga. Kulotshani obuluhlaza kunye lamaluba lebhakane elibonisa indawo

Kungaphakathi emtholampilo kulabomama labobaba abahlezi ezitulweni belinde ukubona odokotela.

Kusesibhedlela kubonakala obaba labomama. Labantwana abancane bemelele ukwelatshwa ngudokotela.

Yimota elombala omhlophe ngeyokuthwala izigulane nxa ziphathekile zisuswa kweyinye indawo zihanjiswa esibhedlela esikhulu

Umnyango ovuliweyo kubonakala umongikazi ohleliyo esitulweni kuletafula kunye lekhabothi ngaphakathi kwale indlu.

Kubonakala umama ongaphakathi kwesibhedlela kukhanya yindawo okulaliswa abagulayo kulabo mongikazi ngaphakathi kwesakhiwo.

Kungaphakathi esibhedlela. Kulemibheda eminengi, kunye labantwana. Kulomama ngaphakathi. Bakhanya balinde ukwelatshwa.

Kungaphakathi esibhedlela kubonakala itafula phezu kwalo langaphansi kwalo kulamabhodlela alemithi lamabhokisi atshiyeneyo.

Ngumnyango ovuliweyo . Kubonakala umongikazi ehleli ngaphakathi elinde izigulane ukuba zizothola usizo.

Yisibhedlela esikhulu esibonakala sisihle, kulamaluba lezihlahla ezinkulu ngaphakathi.

Kubonakala umnyango wokungena esibhedlela. Kulombala oluhlaza phansi.

kubonakala abantu besemtholampilo bebanengi kakhulu omama labo baba labantwana bedinga usizo lokwelatshwa ngabo dokotela

Kukhanya umongikazi wesifazana ephethe amabhuku kulamaluba amahle aluhlaza ngaphandle.

Kusesibhedlela lapha kubonakala abantu abalitshumi lanye abakhanya befunda kulamatafula bagqoke izinto ezimhlophe.

Kubonakala udokotela wesilisa ekhanya ehlola umtshina ongabe usetshenziswa ukukhangela imikhuhlane etshiyeneyo kwabagulayo.

Ngibona amajaha amathathu asemtholampilo. Omunye uhleli esihlalweni, ababili bamile bagqoke imbala ebomvu.

Kubonakala abantu ababili ujaha kunye lodokotela usemtholampilo udinga usizo lwempilo yakhe ubambe isandla sakhe yiso esibuhlungu

Lesi yisixhwayiso esibhaliweyo ukuthi abantu basizakale bezwe njalo lemikhuhlane esiqhamukile endaweni abahlala kuzo

Kubonakala ingcitshi ezimbili ezingamadoda zikhuluma ngokwehlisa igcikwane elikhanya selihlukuluze abantu

Ngodokotela labomongikazi basendaweni yokunhlinzela isigulane lapho siphethwe yimkhuhlane eminengi njalo

Kulomhlangano omkhulu eRwanda okubonakala abantu abanengi behleli kulo bekhuluma ngezokwelapha izifo ezinengi

Kusesibhedlela kulemibheda labantu abalele kiyo abagulayo kunye labodokotela abane ngaphakathi bebahlola.

Kubonakala umama ephuma egedini lesibhedlela esikhulu saselizweni leRwanda. Lomama lobaba ababili bengena ngaphakathi kwesibhedlela.

Isibhedlela esikhulu lapho abantu abathola khona usizo nxa bephathekile emizimbeni yabo ,kubonakala amaluba amahle alombala olithanga.

Ngamaphepha kunye lesithupha sesigulane kulapha esibhedlela ukukhanya bayahlolisisa ukuthi engabe ephethwe yini lo umuntu.

Esibhedlela lapha kubonakala nansi izigulane zilele emibhedeni omongikazi labodokotela bayabhoda phakathi bebanika imithi lokubalapha.

Kubonakala amadoda ababili ephakathi kwendlu. Lamalembu abekwe phezu kwe..

Kubonakala amabhakane amathathu akhomba indawo lapho okufanele abantu beyekhona nxa begula imikhuhlane etshiyeneyo.

Kusesibhedlela lapha kubonakala iminyango emithathu evuliweyo kunye labantu besifazana labesilisa abahleli phansi.

Kusesibhedlela lapha kubonakala odokotela abathathu kunye labezifazana abanengi bemile ngasemnyango.

Ngomongikazi kunye labododkotela bamile ngaphandle kwesibhedlela kukhanya befundiswa okuthile ngubaba ogqoke okumnyama.

Imota yokuthwala izigulane zisuka endaweni ezitshiyeneyo zisiya esibhedlela zihamba zilatshwa ngaphakathi kwale i .

Abesifazana ababili kunye lowesilisa oyedwa ongabe engudokotela kulengane encane esanda kuzalwa yiyo ayihlolayo.

kubonakala imotaelomubala omhlophe bakhanya bathwele isidumbu somuntu obhubhileyo besiya lapha ayancwatshwa khona

Kusesibhedlela lapha kubonakala imota yokuthwala yezigulane izisusa lapha ezigulela khona izisa kwezinye indawo.

Kuse mgwaqweni okuhamba khona abantu kumbe izimota kubonaka izihlahla kunye lama layithi.

Kungaphakathi kwesibhedlela kubonisa ibhakane elibhalwe izindawo ezitshiyeneyo lapho abantu okumele baqonde khona .Nxa bedinga usizo.

yisibhedlela esikhulu lesi okubonakala amapholisa alindayo emile esangweni labanye abangaphakathi esibhedlela

Zimota ezimbili ezitholakala esibhedlela. Ngezokuthwala izigulane lapho ziphathekile zizisa endaweni ezitshiyeneyo.

Ngomongikazi ababili ababambe umntwana omncane okhanya ethontiselwa umuthi emlonyeni wakhe.

Lunyawo lolu olukhanya lulimele ngaphansi . Lulomkhuhlane othile odinga ukwelatshwa ngabomongikazi labodokotela esibhedlela.

Kubonakala odokotela abathathu lomongikazi oyedwa. Baphethe imithi, ekhanya isiyasiza abagulayo.

Kutshengiswa idolo, ukuthi nxa lingezwa kahle. Ngamadolo amane atshengiswa lapha ukuthi sibone.

Kubonakala owesifazana engaphakathi esibhedlela .Ebambe inhliziyo elombala obomvu

Kungaphakathi esibhedlela kubonakala omongikazi ababili, bebonisana ngezinto okumele bazisebenzise.

Lilihlo elibonakala likhanya lilomkhuhlane odinga usizo ukuphalwa kumbe ukukhitshwa.

Ngumama osesibhedlela ohleli lodokotela bemunika imithi yokusebenzisa Kukhanya uyagula uphathekile kakhulu emzimbeni.

Kubonakala inyawo lezandla lomzimba okhanya kelemikhuhlane etshiyetshiyeneyo efuna ukulatshwa

Kulabo dokotela labo mongikazi abayisikhombisa ngaphakathi kwaleli gumbi bakhuluma ngezinto ezitshiyeneyo.

Kungaphakathi esibhedlela, kulemitshina ebekiweyo phezulu lebhokisi elilombala olithanga olesivalo esimhlophe.

Ngumtshina osetshenziswa ngomongikazi labodokotela esibhedlela lapho behlola izinto ezitshiyeneyo nxa izigulani zizodingwa ukusizwa.

Kusemtholampilo lapha kubonakala amagabha lama mbodlela atshiyeneyo aphethe imithi yokulapha imikhuhlane eminengi.

Ngumfanekiso womfana esibhedlela kanye loDokotela ekhanya ehlolwa izinyo elibuhlungu.

Ngumutshina obonisa ingaphakathi yomuntu esifubeni. Lapho elenkinga ayizwayo kuye, esibhedlela.

Lapha yindawo okugcinwa khona imithi etshiyeneyo eyokwelapha imikhuhlane eminengi lapho abagulayo bedinga uncedo.

Ngamabhodlela amancane atholakala esibhedlela asetshenziswa ngomongikazi labodokotela lapho beselapha izigulane zabo

Ngumtshina otholakala esibhedlela osetshenziswa ngomongikazi labodokotela ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo kuzigulane.

Ngudokotela ngaphakathi esibhedlela kulemitshina yokwelapha imikhuhlane eminengi uwubambile ngesandla sakhe ubonisa abantu.

Kubonakala omongikazi abathathu bahleli phansi balungisa imithi yokulapha izigulane kunye labanye abatshiyeneyo.

Kubonaka isandla sikamongikazi loba udokotela ephethe ijekiseni lokulapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Ngabomama abanengi abasesibhedlela abazohlolwa kulabodokotela ababili abayibo ababa khangelayo.

Ngabomongikazi labo dokotela abanengi, bahleli phansi bayafunda, kulomunye omileyo owesifazana obafundisayo.

Kusesibhedlela kulabodokotela ngaphakathi labomama abanengi abanye bamile abanye bahleli phansi balindwe ukwelatshwa.

Ngumongikazi ophethe amabhokisi atshiyeneyo okwelapha imikhuhlane eminengi kusendaweni yesibhedlela ngaphakathi.

Ngomama abayisithupha abahleli phansi esibhedlela bethwele abantwana babo ukuzodinga usizo kule indawo ngoba begula abantwana.

Owesifazane oleleyo embhedeni wesibhedlela ukhanya uphathekile kakhulu kodwa omongikazi bakhanya bemnika usizo.

Kutholakala ezibhedlela kusetshenziswa ngomongikazi kanye labodokotela nxa beselapha izigulane zabo kulamajekiseni lezinto ezinengi.

Kubonakala insinjana eziyisikhombisa ezisetshenziswa ngabodokotela ukwelapha izigulani esibhedlela

Umfanekiso womlomo otshengisela ukuthi amazinyo ukuthi ahleli njani ngaphakathi emilonyeni yethu.

Kubonakala isandla esibambe igabha elilombala obomvu lolithanga okutshengisa ukuthi kufakwa izinto ezilobungozi.

Kutholakala esibhedlela imitshina efanana laleyi. Esetshenziswa labomongikazi kunye labodokotela lapho beselapha izigulane zabo.

Kungaphakathi esibhedlela kubonakala umtshina okwelapha izigulane lapho zize ukuzothola usizo kubo dokotela.

Kubonakala owesifazana ekhanya ehlolwa ngodokotela ubonisa ukubana indlebe yakhe yiyo ebuhlungu.

zinsinjana ezisetshenziswa ngo mongikazi labo dokotela esibhedlela nxa beselapha izigulane imikhuhlane etshiyeneyo

Le yinsinjana esetshenziswa esibhedlela ikakhulu ebantwini asebebadala abangasenelisi ukuzihambela kahle ngenyawo zabo.

i bhodlela elincane elisetshenziswa ngabo mongikazi labodokotela ukuthatha igazi esibhedlela ebantwini abagulayo

Yisigelo esisetshenziswa ngumongikazi labodokotela esibhedlela, ekuhlinzeni abantu, nxa kufanele bavulwe.

yisitulo esisetshenziswa kulabo abakhubazekileyo lapho besiya endlini encane yokuyazincedisa bayabe behleli phezu kwaso

Ngumtshina osetshenziswa ngabomongikazi labo dokotela lapho behlola imikhuhlane etshiyeneyo ku zigulane eziyabe zilande usizo esibhedlela.

Lezi zinsimbi ezibonakalayo kanye lezigelo okusetshenziswa ngumongikazi labodokotela lapho beselapha abantu esibhedlela.

Litafula lokufakela imithi lapho omongikazi bebhoda ngezi gulani esibhedlela bezinika yona ukuba basile.

Ibhodlela elincane elilo muthi kunye lejekiseni elokuhlaba abagulayo lamaphilisi lawo aseceleni khonalapho.

Yizinto ezisetshenziswa esibhedlela ngabodokotela. Lapho behlinza izigulane, imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Ngumtshina osetshenziswa ngabomongikazi labodokotela ukukhangela imikhuhlane eminengi ebantwini lapho befike ukuzodinga usizo khona.

Yitafula phezukwalo kubonakala izintambo kanye lemitshina okusetshenziswa esibhedlela ngomongikazi kanye labodokotela.

Yijekiseni etholakala esibhedlela ukuhlaba izigulane lapho zingezwa kuhle bafaka khona umuthi basebehlaba ngayo abantu.

Kubonakala insinjana ezintathu eyinye inde kakhulu kulezinye zikhanya zisetshenziswa esibhedlela zilusizo kakhulu .

ngamagabha amathathu alombala obomvu awokufakela izinto ezinengi ezisetshenziswa esibhedlela kungaba yimithi lezinye ezitshiyeneyo

Ngumtshina osetshenziswa ngabodokotela labomongikazi esibhedlela nxa bekhangela imikhuhlane etshiyeneyo kuzigulane

Ngumtshina otholakala ezibhedlela osetshenziswa ngabomongikazi labodokotela lapho beselapha izigulane zabo.

Kubonakala umtshina kuleli igumbi .Kukhanya ngelokwelaphela izigulane. Kulezihlalo ezimbili. Akula muntu ngaphakathi.

Ngokuyinsinjana okusetsheziswa ngabomongikazi kunye labodokotela ezibhedlela lapho beselapha izigulane zabo.

Lokhu kusetshenziswa ngodokotela labomongikazi nxa beselapha abantu imikhuhlane eminengi esibhedlela.

Lesi yisihlalo esitholakala esibhedlela okuhlala khona izigulane nxa zilatshwa imikhuhlane emizimbeni yabo.

Kubonakala amambodlela amancane amanengi. Akhanya aphathela imithi etshiyeneyo lapha esibhedlela. Isetshenziswa ngudokotela labomongikazi.

Ngamambodlela amathathu atholakala ezibhedlela alemithi yokusiza izigulane lapho zigula emtholampilo

Ngamabhokisi awemithi yabantwana amane afanekisiwe izithombe zabantwana yimithi yokukwehlela leminye etshiyeneyo.

Libhokisi lamaphilisi elokwelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo emizimbeni yethu nxa sigula.

Ligabha elimhlophe, elikhanya lingelokufakela, amaphilisi, okwelapha abantu. Libhaliwe lona, ukuthi. kuhlale kuhlanzekile.

Kulebhokisi lembodlela encane eseceleni, kutshengisa ukuthi ngumuthi wokulapha indlebe nxa abantu begula.

Yibhokisi lebhodlela elincani elomuthi wokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo abantu abayithola esibhedlela nxa besiya dinga usizo.

Kubonakala ibhokisi elilombala obomvu. Ngaphandle kwalo kulamaphilisi amabili okwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Libhokisi elilomfanekiso kababa lomama labantwana ababili kunye lebhodlela kukhanya ngumuthi wokwelapha umkhuhlane .

Libhodlela elitshengisa ukuthi ngumuthi wokukhwehlela esilisebenzisa lapho nxa siphathekile ngaphakathi kwethu.

Libhokisi kunye lamaphilisi alitshumi alombala olithanga awokuncedisa abantu lapho bephathekile emizimbeni yabo.

Ngamambodlela amane alomuthi wokukhwehlela esiwuphiwa ngoMongikazi laboDokotela lapho siphathekile ezifubeni zethu.

Kubonakala ibhokisi elilamaphilisi alokulapha izifo ezitshiyeneyo nxa abantu bephathekile emizimbeni yabo

Leyi yindawo lapho okugcinelwa khona imithi ehlukeneyo kunye lamaphilizi okokwelapha izigulane nxa ziphethwe yimkhuhlane.

Kubonakala ibhodlela elibekiweyo elikhanya lingelomuthi yokwelapha izifo ezitshiyeneyo ezilusizo ebantwini.

Libhokisi lebhodlela elitshengisa ukuba lilamaphilisi ngaphakathi okwelapha imikhuhlane eminengi ebantwini

Ngamabhokisi amanengi atshiyeneyo alamaphilisi okwelapha abantu lapho bedinga usizio esibhedlela lapho abahlala khona

Ngumfanekiso wamaphilizi olombala omhlophe lobomvu otshengisa ukwelapha izinhlungu ezinengi emzimbeni yethu.

Ibhokisi kunye lamaphilisi abonakala emahle, alitshumi ngawokwelapha imikhuhlane eminengi abantu nxa begula.

Ngamabhokisi amahlanu. Atshengisa ukuba alamaphilisi okulapha imikhuhlane etshiyeneyo, nxa abantu begula.

Kubonanakala ibhokisi lembhodlela elomuthi wokukhwehlela ongasiza impilo zabantu nxa begula

Ngamaphilizi atholakala eZibhedlela ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo, nxa abantu begula bezodinga usizo. Ayalapha imikhuhlane eminengi.

Ngibona amabhokisi amabili, ngaphandle kwawo kulamaphilisi amahlanu awokusiza abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo.

Ngibona ibhokisi elilamaphilisi athutsha ngaphezulu ayisifica minwe munye akhanya elusizo ebantwini.

Ngamabhokisi amanengi! Awamaphilisi qawokwelapha imikhuhlane, eminengi etshiyeneyo. Anikwa abantu lapho besiza esibhedlela.

Umfanekiso webhokisi lebhodlela elincane elikhanya lingelokwelapha kungumuthi wamehlo okwelapha okunengi

Kulebhokisi elilombala olithanga lokumhlophe elamaphilisi abonakala lawo engaphandle eceleni.

Libhokisi kunye lebhodlela elincane elilemithi ngaphakathi eyokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo nxa abantu begula

Kulebhokisi lebhodlela elilomfanekiso wamaphilisi wokulapha izifo ezinengi kwabagulayo.

Kubonakala ibhokisi elilombala olithanga elibonisa ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo efana lokukhwehlela.

Iibhokisi elikhanya lilomuthi wokwelapha imikhuhlane emizimbeni yethu ukuze siphile sibe ngumqimana

Libhokisi kunye lamaphilisi asentshenziswa lapho siphathekile esibhedlela alombala olithanga njalo alitshumi

kubonakala amaphilii okulapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni yabantu siyagula sihamba phandle lapha

Libhokisi elikhanya kungelamapills wona alusizo lapha siphathekile emzimbeni wethu singawanatha siyathola ukusizakala

Yimihlobo yamabhokisi alamaphilisi esiwaphiwa esibhedlela ngabomongikazi labodokotela lapho sigula imikhuhlane etshiyeneyo

Kubonakala ibhokisi kunye lamaphilizi ngaphandle kwalo awokulapha imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini nxa begula.

Kubonakala ibhokisi legabha elilamaohilisi okwelapha imkhuhlane eminengi lapho abantu beze ukuzothola usizo esibhedlela

Libhokisi kunye lebhodlela elilomuthi wokwelapha izifo ezinengi ebantwini. Kukhanya ngelokwelapha ukukhwehlela.

Umfanekiso otshengisa amaphilisi okwelapha izifo ezinengi. Sekukhitshwe amane ngaphakathi.

Ngumuthi otholakala esibhedlela ukwelapha imikhuhlane efanana labalezilonda. Uyasiza ukugcobisa abantu baphole.

Liphilisi elilombala omhlophe lolithanga elikhanya lingelokwelapha izifo ezitshiyeneyo njalo lilamandla kakhulu.

Kubonakale amabhokisi alombala otshiyeneyo ayisikhombosa akhanya elemithi yokulapha izigulane

Kubonakala amambhodlela amahlanu asendaweni lapho okuthengiswa khona amaphilisi okulapha izifo ezitshiyeneyo

Ngamabhokisi amaphilisi alitshumi lane kunye lamanye amaphilisi awukwelapha imikhuhlane eminengi lapho abantu begula

Okuthengiselwa khona imithi yokwelapha imikhuhlane eminengi, kubonakala amabhokisi amanengi ngaphakathi.

Ibhokisi kunye lamaphilisi kuyasincedisa empilweni zethu lapho siphathekile emzimbeni yethu kuyaqeda imikhuhlane.

Labona abantu abanengi abahleli phansi, obaba labomama bekhanya befundiswa ngezifo ezinengi ezitshiyeneyo.

Amantombazana labafana abagqoke impahla zesikolo. Okubomvu kunye lokumhlophe. Bakhanya, bejabulile.

Kubonakala umntwana okhanya etshile kumbe ngamanzi kukhanya esemtholampilo ezodinga usizo.

Kubonakala udokotela olikhiwa kunye lomongikazi belapha umntwana oyintombazana okhanya ephathekile emzimbeni.

Kubonakala ipholisa lihamba lengane yalo, liyibambe ngesandla liyisa esikoleni, liyichaphisa umgwaqo.

Ngabantwana abasesibhedlela abakhanya bengamawele. Bayelatshwa bafakwe imitshina emakhaleni abo.

Kubonakala intombazana ekhubazekileyo phakathi kwesibhedlela ihamba ngomtshini.

Kubonakala ibhokisi elilomfanekiso kababa lomama kunye lomntwana baphethe amankomitsho okunatha izinto ezitshiyeneyo.

Kubonakala umfanekiso wabodokotela labomongikazi abane besendlini yokuhlinzela ogulayo ngaphakathi.

Kubonakala umntwana omncane osanda kuzalwa engaphakathi kwemitshina yokwelapha khanya kaphilanga kuhle emzimbeni.

Ngabantwana besikolo laba abangamantombazana labangabafana basendaweni elotshani olubuhlaza obuhle kakhulu.

Ngomama ababili kunye lengane ezimbili bekhanya bedlala imidlalo etshiyeneyo labantwana babo

Kungaphandle kwesibhedlela kubonakala abesifazana labesilisa abamileyo bebonisana ngomtshina okhonalapha esibhedlela.

Ngumntwana omncane osanda kuzalwa okhanya sesibhedlela. Usane okuhle kakhulu luyabukeka.

Ngumama ophethe umntwana esesibhedlela elande ukuzokwelatshwa kulodokotela okhangela umntwana.

Libhodlela lomuthi wokwelapha i ibola kunye lejekiseni kulomuntu okumele ahlatshwe khona .

Kusesibhedlela lapha kubonakala ijaha lontombazana kunye lodokotela ekhanya ebathatha igazi ukuze bebonakale ukuthi bagula ini.

kulojaha ohleli phansi kunye lodokotela okhanya ehlolwa amehlo akhanya elenkinga ah ehlukeneyo

Kusendaweni okuthengiswa khona imithi yokulapha imikhuhlane etshiyeneyo, kubonakala owesilisa emile emtshineni wakhe.

Kubonakala abantu abanengi bemelele usizo bedinga imithi etshiyeneyo lapho okuthengiswa khona

Kusesibhedlela kubonakala owesifazana elaliswe embhedeni kulodokotela ukhanya uhlutshwa lizinyo

Kusesibhedlela kulamabhokisi amanengi kakhulu kunye kezihlalo. Kuhleli umongikazi ogqoke impahla zesibhedlela ezilombala oluhlaza.

ngumongikaze kunye lodokotela bahlola umntwana kukhanya uphathekile ngendlebe basebenzisa umtshina okubona inkinga

Kusesibhedlela ngaphakathi okubonakala khona umongikazi labodokotela belezigulane ezinengi ezifuna usizo.

Kusesibhedlela lapho ngibonakala umama ehlolwa ngudokotela indlebe ikhanya ilobuhlungu abuzwayo.

ngomongikazi labo dokotela abathathu basesibhedlela bebonisana ngemitshina abayisebenzisayo ukuhlolisisa imikhuhlane

Ngamajaha amabili akhanya ebonisana ngemithi yesintu, njalo bakhanya bejabulile kakhulu ngalokho abakwenzayo.

Yesibhedlela esikhulu kakhulu, lapho abantu abathola khona usizo kulezimota ezintathu ezipakileyo ngaphandle lesihlahla esikhulu.

Kusendaweni okuthengiselwa khona imithi eminengi eyokusiza abantu lapho begula njalo kuyasincedisa.

Kubonakala amabhokisi alitshumi lane alamaphilisi ahlukeneyo okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Kusendaweni okuthengiselwa khona imithi etshiyeneyo. Kulowesilisa ngaphakathi okhanya edinga imithi.

Ngamabhokisi amanengi alamaphilisi okwelapha imikhuhlane etshiyeneyo nxa abantu bephathekile emzimbeni yabo.

Ngumnyango ovuliweyo kunye lesakhiwo esikhulu, kubonakala abantu ngaphakathi bethenga imithi etshiyeneyo.

Kulamabhokisi amahlanu abekwe phezu kwetafula, akhanya elamaphilisi okwelapha izifo ezitshiyeneyo.

Ngamabhokisi amathathu asendaweni lapho okuthengiswa khona imithi yokwelapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yethu

Indawo okuhlala khona imithi yokwelapha izifo ezinengi kubonakala amagabha lamabhokisi amanengi alemithi etshiyeneyo.

Kusendaweni okuthengiswa imithi etshiyeneyo, kulamabhokisi amanengi. Kuyasiza kakhulu lokhu empilweni zabantu nxa bephathekile.

Kusendaweni okuthengiswa imithi yokwelapha imikhuhlane eminengi. Kulamabhokisi amathathu ngaphakathi atshengisa ukwelapha abantu.

Kusendaweni lapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi eminengi etshiyeneyo yokwelapha izigulane.

Kulemota emileyo emnyango, njalo kusendaweni okutholakala khona amaphilisi lamajekiseni Abantu nxa begula yikho abathenga khona.

Kusendaweni okuthengiswa imithi etshiyeneyo yokwelapha imikhuhlane eminengi nxa abantu bephathekile emzimbeni yabo.

ngumnyango ovuliweyo akubonakali muntu ngaphakathi kukhanya kulapho okuthengiswa khona amaphilisi lemithi etshiyeneyo yokwelapha

Kulowesifazana omileyo kunye lodokotela ohleli phansi kukhanya elatshwa umkhuhlane otshiyeneyo.

Isakhiwo eside kakhulu kubonaka imota kunye lomuntu ogade umudududu kunye lentambo zamagesti

Nxa amabhokisi amanengi alombala obomvu laluhlaza awamaphilisi okusiza abantu abagulayo nxa befika esibhedlela.

Kulabantwana abanengi kakhulu abafana lamantombazana. Kube lamajaha amabili agqoke ezimhlophe.

Ngumkhankaso wezompilakahle kubonakala abantu abane, abesifazana ababili labafana ababili.

Kubonakala amajaha lamantombazana bekhanya bezivoxa umzimba yabo ukuba ihlale ihlanzekile njalo iqinile bengabanjwa yimikhuhlane.

Kulabesifazana labesilisa abanengi kunye labantwana labodokotela labomongikazi bebaxwayisa ngomkhuhlane osuvelile esigabeni.

Ngibona umfanekiso womuntu ogeza izandla ukuthi zihlale zihlanhlekile ngaso sonke isikhathi ngoba kuvikela impilakahle yethu.

Ngabezempilakahle ababhoda emigqwaqweni betshela abantu ngemikhuhlane esikhona kulezinsuku ukuze bazivikele.

Kulomfanekiso womduli owakhiweyo kunye lebhakani elikhulu elimhlophe elibhalwe amabala.

Ngodokotela labomongikazi abayisikhombisa bakhanya beselapha izigulani abanye bayabhala phansi emabhukwini abo

Kulabomama labobaba abahleli ngaphakathi kwendlu. Kulodokotela omileyo ebachazela ngokunengi okutshiyeneyo.

Kubonakala abantu abanengi kakhulu obaba labomama labantwana kukhanya basemtholampilo balande ukuzokwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo

kubonakala odokotela bekhanya beselapha kulomama okhona ohleliyo labanye abanengi abasemzileni belinde ukwelatshwa

Kubonakala omongikazi abane labantu abanengi abafolileyo emzileni bekhanya belande usizo lwemtholampilo.

Omongikazi abahamba emgwaqweni. Bexwayisa abantu ngomkhuhlane, osuvelile endaweni yakibo, ukuba bavikele kuwo.

Abesifazana labesilisa abahleli phansi ezitulweni ngaphakathi kwesibhedlela kulo wesifazana omileyo ofundisayo

Ngabesifazana ababili abasembhedeni esibhedlela. Kubonakala umongikazi oyedwa omileyo ogqoke impahla elombala olithanga

Kulabesifazana abathathu abahleli phansi. Omunye wayo uvula amabhuku ngaphakathi kwesikwama.

Ngabesifazana abanengi abakhanya bejabulile kakhulu bephiwe izipho okumele bazisebenzise ekuphileni kwabo

Ngowesifazane okhanya ethokozile njalo ephakamise ilembu elilembala eminengi etshiyeneyo elehlaza, elithanga, ebomvu .

Ngumama osesibhedlela okhanya ebethile ulosane lwakhe oluncane okusanda kuzalwa usalinde ukuthi baluhlole

Kubonakala abantu abane kulelo gumbi amantombazana amathathu kunye lomongikazi oyedwa ebabonisa imithi etshiyeneyo.

Kubonakala abantu abahlanu abane ngamantombazana omunye ngumama bagqoke izinto eziluhlaza

Ngumfanekiso womtshina wokuthatha igazi abantu nxa bengezwa kuhle esibhedlela ngomongikazi.

ngawesifazana okhanya ehlezi lomntwana besidla amanamunede bethwele imiganu kukhanya lokho kudla kumnandi

Esibhedlela lapho kulabomama abanengi kunye labantwana bekhanya behlolwa ngudokotela ukuthi bayakhula kuhle yini emzimbeni yabo.

Ngamanzi esiwasebenzisa izinto ezitshiyeneyo, ukunatha, ukupheka wona aqakathekileyo emzimbeni yethu nxa siwanatha ngemfanelo.

Ngowesilisa oguqe phansi ekhanya ezivoxa umzimba wakhe ukuze uhlale uhlanzekile, kuyadingeka ukuthi lathi sikwenze.

Ngumfanekiso wabantu abanengi abagqoke okumhlophe okuleziphambano ezibomvu okutshengisa ukuthi bayalapha abantu.

Kubonakala owesilisa okhanya evoxa umzimba wakhe ukuthi uhlale uhlanzekile ngaso sonke isikhathi khona engasoze abanjwe yimkhuhlane eminengi.

Kubonakala abantu ababili, umongikazi lodokoktela lomtshina omkhulu okhanya ungowokulapha izifo ezitshiyetshiyeneyo lokuhlinza abantu

Nguntombazana ohleli phansi obambe inyawo zakhe okhanya ezivoxa umzimba wakhe ukuthi uhlale uqinile njalo ungaguli.

Ngowesilisa okhanya ezivoxa umzimba wakhe ukuthi uhlale uhlanzekile, kuqakathekile lathi ukuthi sihlale sisenza njalo.

Ngujaha okhanya ezivoxa umzimba wakhe ukuze uhlale uhlanzekile. Njalo nxa uhlala usenza njalo awubanjwa ngumkhuhlane.

Kubonakala untombazana ohleli phansi ekhanya ezelula umzimba wakhe , kuyasiza ukuthi sizivoxe imzimba

Ngumongikazi esibhedlela ephethe umtshina wokuhlola umntwana amehlo, akhanya abuhlungu kakhulu.

Yinkomitsho elamanzi owokunatha wona aqakathekile kakhulu emzimbeni ukuze sihlale sihlanzekile kumele zihlale sinathe.

Ngowesifazane okhanya ezivoxa umzimba wakhe ukuze uhlale uhlanzekile njalo eqinile ukuze angabanjwa yimikhuhlane.

Ngumtshina otholakala esibhedlela, owokuhlola izifo ezitshiyeneyo nxa abantu belande ukuzothola usizo. Kuyanceda kakhulu umphakathi.

Yimitshina esetshenziswa ngodokotela kunye labomongikazi lapho beselapha izigulani esibhedlela nxa zidinga usizo.

Kubonakala umfanekiso okubhalwe ngawo ngelizwe laseRwanda kutshengisa abantu ukuthi ngokwani

Kusesibhedlela kubonakala umbheda okulalisa izigulani kunye lesitulo letafula lapho okutholakala khona amanzi awokugezi izandla

Ngumfanekiso wezinto ezisetshenziswa ngomongikazi labodokotela ikakhulu ukutshekha abantu abagulayo, kubonisa amanombolo emtshineni yakhona.

Kubonakala imtshina emine etholakala esibhedlela yokuncedisa abagulayo nxa bezothola kumbe bedinga usizo.

Liluba elitholakala endaweni esihlala kizo egangeni njalo lilusizo kakhulu ekwelapheni ngesintu sakuthi siyancedisa kakhulu

Ngesinye futhi isihlahla esincane esitholakala endaweni ezinengi ezisemaphandleni. Siyasetshenziswa njalo ukwelapha imikhuhlane eminengi

Butshani obuluhlaza obuhle buyatholakala lapho esihlahla khona. Kuyanceda kakhulu ekwelapheni ngesintu sethu.

Yisakhiwo esikhulu okubonakala impahla ezichayiweyo kunye lesihlahla esiluhlaza.

kubonakala izihlahlanyana eziluhlaza ezinengi ezingabe ziyimithi yesintu engasinceda ukulapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo emzimbeni yethu

Liluba elihle kakhulu elitholakala ezindaweni esihlala kuzo njalo lilusizo kakhulu nxa uselapha ngokwesintu.

Butshani obutholakala endaweni esihlala kizo njalo kuyasiza kakhulu nxa umuntu ephathekile imithi yesintu iyancedisa kakhulu

Imithi yesintu ilusizo kakhulu ebantwini ngumfanekiso wesihlahla esiluhlaza ezilapha abantu.

Yisakhiwo sendlu esibonakala kuleluba eceleni kwaso. Leli luba lingabalusizo kakhulu ekwelapheni ngesintu sakithi.

Kubonakala isakhiwo esingafulelwanga lezihlahlanyana eziluhlaza ezingaba yimithi elusizo emzimbeni yethu

Yisihlahla esitholakala endaweni ezihlala kizo njalo sisetshenziswa kakhulu nxa kuthe kwadlula umuntu emhlabeni.

Izihlahla ezincane eziluhlaza ezinhle ezilusizo ekwelapheni ngesintu sakithi njalo kuqakathekile ukuba sibe lazo.

Isihlahla sesihaqa lesi sitholakala endaweni esihlala kuzo njalo siyasiza kakhulu ekwelapheni ngesintu sakithi. Sisetshenziswa nxa uhlutshwa yinyongo.

Ngamaluba amahle kakhulu okucecisa ezindaweni esihlala kizo ukuthi zibukeke zizinhle kakhulu .

Yisihlahla esihle esiluhlaza esitholakala egangeni njalo silusizo kakhulu ebantwini nxa uselapha ngokwesintu sakithi.

Ngamagajama amabili awemithi kufanekiswe lobuso babantu abahlukumezekileyo emehlweni abo njalo lawa mafutha ayabasiza.

Isihlahla esiluhlaza esilamahlamvu amahle esikhanya silokwelapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo ngemithi yesintu.

Kubonakala obaba abanengi besesivandeni okulinywe khona inhlaba. Yona ingumuthi osizayo abantu labo.

Kusendaweni yokuthengisela imithi yesintu, kulomama lobaba lamabhodlela amanengi alemithi etshiyeneyo yokwelapha.

Yizihlahla eziluhlaza ezitholakala endaweni esihlala kizo. Zilusizo kakhulu nxa zisetshenziswa ngokwesintu sakithi.

Yisihlahla esiluhlaza esitholakala endaweni lapho esihlala khona njalo silusizo kakhulu ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo.

Kusendlini lapha kubonakala ikomitsho elincane elilezixubho ezimbili kunye lamafutha okugcobisa, kuleluba elihle elikhona lapha

Kubonakala ibhokisi elilomfanekiso olithanga lamaphilisi angaphandle alitshumi awokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo

Yisihlahla esiluhlaza esikhanya silusizo kakhulu ebantwini lapho nxa bephathekile emizimbeni, imithi yesintu iyasiza.

Leli iluba elikhanya lilapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo ngokwesintu liyanceda kakhulu emphakathini.

Kubonakala imithi yesintu, emakomitshini amabili. Yona ilusizo kakhulu emzimbeni yabantu lapho bengayanga esibhedlela.

Leli libhodlela elokugeza ikhanda kusetshenziswe inhlaba .Ukuba kube lesisindo njalo inwele zihlale zihlanzekile.

Ibhokisi lomuthi wesintu elokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Abantu abanengi bayagula njalo kulusizo kubo.

Yisihlahla esincane esilamahlamvu aluhlaza esilusizo empilweni zethu lapho sisebenzisa ngokwemithi yesintu

Kubonakala izitsha ezitshiyetshiyeneyo eziphethe imithi yesintu eyehlukeneyo lomgigo lengiga.

Liluba elitholakala egangeni emaphandleni. Liyasiza kakhulu ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo nxa abantu begula

Liluba elitholakala endaweni esihlala kizo lilamaluba amhlophe ngaphezulu njalo kuyasiza kakhulu emzimbeni yethu nxa siphathekile

Yisihlahla esitholakala lapho esihlala khona. Silusizo kakhulu emzimbeni yaso kungabe kuzimpande, kungamahlamvu, kuyancedisa kakhulu emzimbeni.

Yisihlahla esitholakala endaweni esihlala kizo njalo silusizo ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo ngokwesintu sakithi.

Utshani obuluhlaza obuhle bone ngamaluba alembala etshiyeneyo kungeyokwelapha imithi yesintu.

Kubonakala umama lomntwana kunye lemithi legajana kukhanya ngokokwelapha imikhuhlane ngesintu.

Kubonakala isihlahla esihle , esilamahlamvu aluhlaza. Kukhanya silusizo empilweni zabantu nxa bengasisebenzisa.

Utshani obuluhlaza, obutholakala endaweni esihlala kizo, kungenzeka kuyasiza ekweoapheni izifo ezitshiyeneyo ngemithi yesintu.

mbona izigubhu ezinengi ezikhanya zisesitaradeni ezemithi yesintu ezithengiswayo ezinye zilamankomitsho phezulu zifakwe eceleni komgwaqo

Ngamaluba atholakala lapho esihlala khona, ayacecisa indawo esihlala kuzo njalo alusizo kakhulu kumpilakahle yethu nxa kusetshenziswa ngokwesintu.

Yisihlahla esitholakala endaweni esihlala kizo. Silusizo kakhulu nxa silapha ngaso imithi yesintu eminengi

Liluba elitholakala endaweni esihlala kizo njalo lilusizo kakhulu ekwelapheni ngesintu sakithi. Lilusizo.

Kusegangeni lapha kubonakala izihlahla ezinengi kunye lamaluba okungaba lusizo ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo.

Kulesihlahla esincane lesinye esikhulu kotshani obuluhlaza khona kuyasiza ukwelapha abantu ngesintu

isihlahla esincane esitholakala esivandeni sethu siyasiza kakhulu lapho umuntu ephathekile ukulatshwa ngokwesintu sakithi njalo silusizo

lesi yisihlahla esitholakala endaweni ezinengi kunjalo silapha ngaso imikhuhlane etshiyeneyo ngemithi yesintu

liluba elihle eliluhlaza elitholakala lapho esihlala khona njalo singaba lusizo ekwelapheni imkhuhlane eminengi

Yisihlahla esitholakala phakathi kwethu endaweni esihlala kizo silusizo kakhulu ekwelapheni abantu ngemithi yesintu.

Kubonakala amabhodlela amahlanu alezivalo ezimnyama ngaphakathi kulemithi yesintu ilusizo layo kakhulu.

Iluba elitholakala endaweni esihlala khona lilusizo kakhulu ekwelapheni imikhuhlane eminengi ngokwesintu sakithi kuyancedisa kakhulu.

Yizihlahla ezincane kunye locingo olubiyela endaweni esihlala kizo kulotshani obuncane ngaphansi kwesihlahla.

Yisihlahla esilamahlamvu amancane aluhlaza sona sitholakala endaweni esihlala kizo njalo silusizo ekwelapheni imikhuhlane

Liluba elitholakala endaweni esihlala kizo. Lilusizo empilweni zethu ngokwelapha ngokwesintu sakithi.

Yisihlahla esitholakala endaweni lapha esitholakala khona silusizo kakhulu ekwelapheni imikhuhalne eminengi etshiyeneyo kumbe okwesintu

Kusesivandeni lapho esincane okuhlanyelwe khona amaluba . Njalo lawa alusizo kakhulu ekwelapheni imkhuhlane ngesintu .

Kusendaweni lapho okuthengiswa khona imithi yesintu. Kulamambodlela amanengi alemithi etshiyeneyo kunye lezihlahla.

Yizihlahla ezincane ezihlanyeliweyo ezokwelapha abantu ngemithi yesintu iqakathekile njalo kithi

Imithi yesintu ilusizo kakhulu ezimpilweni zethu kumele njalo sihlele siyisebenzisa ngoba kayidingi mbadalo

Yisihlahla esibonakala siluhlaza kunhye lamaluba alithanga. Silusizo empilweni zethu, ikakhulu emithini yesintu.

Yisihlahla kumbe iluba elitholakala endaweni esihlala kizo, njalo silusizo ekwelapheni abantu nxa begula.

Kubonakala imithi yesintu eminengi esemagabheni amanengi. Ilusizo ebantwini leyo.

Yisilimo esitholakala emasimini ethu silinywa ngumuntu wonke siyasiza kakhulu emzimbeni yethu lapho sisidla kuyakha umzimba.

Isihlahla ezitholakala endaweni esihlala kizo zilusizo kakhulu ezimpilweni zethu kuyancedisa futhi emizimbeni yethu nxa kusetshenziswa ngokwe sintu

Liluba eliluhlaza elilamaluba alithanga njalo kuyatholakala lapho esihlala khona. Uyasiza futhi kakhulu nxa ulapha ngokwesintu.

Kubonakala utshwani obuhlaza okukhanya kungumuthi wokwelapha abantu ngesintu kuyancedisa kakhulu imikhuhlane eminengi.

kubonakala abantu abane besesivandeni bekhipha imithi yokusiza abantu abatshiyeneyo nxa kugulwa